Imifanekiso le yande ukutholakala lapho okufunda khona abantwana abaleminyaka engadluli emihlanu. Bayafundiswa ukubala befundise lezilimo ezitholakala ngakibo kanya lamabala.

Abantwana bahlezi emacansini banaba ngesikhathi se break banatha itiye emankomitshini alembala ehlukahlukeneyo bathule cwaka.

Umbalisikazi ofundisa endaweni engaba kusemakhaya, abantwana basesikolo bathwebula phansi uyabancedisa ebaqondisa ebakhangekhangela ukuthi bayenza yini lokho abatshele ukuthi bakwenze.

Abantwana besikolo abebanga laphansi bayagijigijima ngaphandle kwalapha abafundela khona bedlala, abanye bayalunguza ,abanye basebegijime bayaphambili abanye basemuva.

Abantwana besikolo bafunda ama alpha bets abo bayantshitsha tshintshana ngoba into zokusebenzisa zinlutshwana abanye bahlezi bemelele abanye ukuthi baqede

Abantwana besikolo abancinyane abasebangeni eliphansi bafundiswa ukubhala amabizo abo bebhala enhlabathini ukuze bebewazi.

Yindlu efundela abantwana abancinyane abaleminyaka engaphansi. Lapha bafunda bethwele imifanekiso etshiyetshiyeneyo behleli ezitulweni ezincane.

Abantwana abancinyane abebanga laphansi esikolo seprayimari bayisiqetshana bayadlala abanye babagombolezele bebukele lokhu okwenziwa ngabaphakathi.

Abantwana besikolo abasebangeni eliphansi bahleli, bayalobaloba phansi .Bagqoke izigqoko zangakibo, abanye bagqoke amayunifomu. Kutshengisela ukuthi abanye bathola ngcono ukwedlula abanye.

Emdulwini kudwetshwadwetshiwe abantwana bahlezi bacocobisile umbalisi uyafundisa uyabaqeqetshisa. Kulebhakede lamanzi lokuthi nxa sebewomile banathe.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphansi komnyaka wesihlanu bahleli phansi bayadla ukudla abakuphiwa esikolo bahlezi phansi emacansini banaba bathi thwitshi.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphansi balungize ngamafasitela okuphakathi kwebhilidi leli abame kilo bakhanya bedanile kakhulu.

Umntwana abancinyane abebebanga elaphansi bayancedisana umsebenzi abawuphiweyo bavule amabhuku okufundiswa njalo bakhangele lo obancedayo ongumfana.

Ibhokisi lama chalk elilama chalk atshiye tshiyeneyo imbala, kulombala omhlophe kulomunye oweqanda kulomunye obomvu kube lomunye owesibhaka bhaka.

Umbalisi wande ukusebenzisa okuthiwa ngama tshoko, ukubhala emdulwini, ahlukahlukene imbala. Asetshenziswa kakhulu ebangeni eliphansi ,ukwenzela ukuthi bakhwabithe izifundo zabo

Abantwana besikolo babhala imisebenzi abayiphiwe ngababalisi babo bahleli njalo abanye bazihlalele ekucineni le, kulamanzi eceleni okunatha.

Kusendaweni , endlini yokufundela eyakhiwe ngobunono obukhulu lapha abantwana abafunda khona ezimfundweni ze science technology izitulo zakhona zibalingene lendawo zokugezela izandla.

Abezemfundo bavakatshike esikolo bahlangabezwa ngababalisi bebaqhuba ewofisini elomphathi. Babuye ngemota sebeyitshiye lpho ezitshiywa khona.

Abantwana bezinga laphansi bamile egedini kukhanya baphuzile selize lavalwa sebemangele bayalunguza abaphakathi labo balesifiso sokungena.

Ibhilidi elihle kakhulu! Liyabukeka ingaphandle yalo, njalo kuyatshengisa ngensimbi ezifakwe emawindini, ukuthi kulezinto eziqakathekileyo. Ezihlaliswa phakathi.

Umntwana wesikolo kukhanya uphuzile njalo izifundo seziqalile. Uyalunguza uthithibele kulendawo ukuthi uzakwenziwani ngumbalisi lo osephakathi ekilasini yakhona.

yinkundla yokudlalela ibhola elandiswe ukutshaywa ngesandla ngabadlali abangaba ngabesilisa kumbe abesifazana liyabe lilijikwa lingeniswa phakathi kwesigombolozi lesi

Umbalisikazi ogqoke ijazi elilombala obomvu uthwele isigodo wakhombela ebhodini efundisa abantwana bebanga elincinyane isikhiwa.

Isikolo esilebanga eliphansi silomlandu wokuthi sibhale inombolo ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi laba abancane benelise ukuwabala beliqembu.

Leyi yindawo yokufundela esilamabhilidi amade amanye mafitshazana, kulezihlahla lotshani obukhanya bubuhle okwamagama.

Leli lithanka elibizwa kuthiwa yiJojo tank ligcina amanzi ayabe evela ezulwini ajayele ukukhongozelwa through amaclassroom blocks ukuthi ehlale.

Lapha kusesikolo, leli libhilidi okufundelwa khona isayensi endi thekinoloji. Lapha kulama apharethazi int' ezisetshenziswa nxa kufundwa lama ...

Abantwana besikolo abasezingeni eliphansi sebevela kuyakudla ukudla kwesikolo abakuphiwa yi feeding program yaleyondawo kukhanya bajabule kakhulu sebesiyabeka.

Abantwana ababili abangabafana bahleli endlin yabo yokufundela bebuka ithebhlethi bencedisana ukuthi ungabe isebenza njani.

Indawo yokufundela eye primary , inhle kakhulu iyavaleka imnyango njalo ilamakhiye okuthi nxa sebede ukufunda batshiya bevalele konke phakathi

Indawo yokufundela enhle okwamagama. Kutholakala impompi ezinenga nengi ezokugeza izandla lokugezisalokhu okuyabe kusetshenziswa nxa kuyabe kungcolile kumbe kulemithi phakathi.

leyi yindlu eyokufundela yabantwana abancinyene abesikolo kugwele amadesikhi ahlangane lamabhentshi ukuze behlale beba nengi endaweni ewodwa.

lsikolo lesi sihle okwamagama. Sigonjolozelwe luthango. Abantwana phakathi bayadlala bayeqayeqa besiya le lale. Sona sakhiwe kahle.

Esikolo silenkundla zokudlalela ibasket ball, inkundla zazo zinhle kakhulu, azila maphepha kusehlonzini oluphezulu.

Abantwana bahlezi bakhangelana emaqenjini bayabuka imibhalo leyi abayikhangeleyo bayancedincedisana. Balalele okukhulunywa ngumbalisi wabo kuleyindawo.

Itafula lombalisi ohlala kulo kulesitulo esibutofotofo kutholakala usiba lokubhala kanye lamabhuku okubhala lamatextbook. Kuceciswe ngelembu elihle.

Endlini yokufundela eze science and technology. Umbalisi uyatshengisa abantwana besikolo ukuthi kwenziwa njani lokhu akwenzayo.

Indawo yokufundela lapho esibona umfanekiso oncedisa laba abangakhulumiyo ibafundisa inombolo ngezandla ukuthi zenziwa njani.

Kuseskolo esisemakhaya endlini yokufundela okungela zinto ezifaneleyo ezinjengama "board" babhalela emasakeni imisebenzi yabantwana, labantwana abathabanga neze.

Abantwana besikolo bagqoke izigqoko zokupheka. Sebephekile isinkwa sabo esihle savuthisisa. Sebesikhipha phakathi kwesitofu, sokupheka sebesiya kudla.

Kusendlini yokufundela eyabantwana abancinyane abaleminyaka engedluli isihlanu. Lalendawo yakhona ilezitulo ezincane lamabhentshi amancane.

Endlini yokufundela eyabomongikazi befundiswa ngumongikazi oqeqetshileyo omkhulu, befundiswa ngomfanekiso kadoli.

Abafundi besikolo abasezingeni eliphezulu abagqoke ezimhlophe basekhomputha lebhu lapho munye ngamunye uphethe eyakhe ilaptop usebenza kuyo.

Abafundi bewelding bagqoke impahla zokuzofunda kule indawo ezibavikela ekuthini bengatshi nxa besebenzisa lumtshina efanekisiweyo njalo kukhanya bale mhloliso eqhubayo.

Abantwana besikolo bayenza lokho okuthiwa yipractical lesson. Umsebenzi wezandla. Lapho abayabe betshisatshisa, benusela izinsimbi. Okubizwa ngokuthi yiwelding. Bagqoka ezokuvala amehlo.

Abafundi basendlini yoku fundela ama khompuyutha munye lo munye uphethe i lephuthophu bayafundiswa ngumbalisi wabo.

Abantwana besikolo abagqoke kahle basendlini yokufundela ama computer. Kodwa loluhlobo abalufundela phezu kwalo yilolu oludala. Olwandise ukufana laboma bonakude ukwenziwa kwalo.

Abafundi abahlukahlukeneyo bafundiswa ngezokupheka esikolo lesi. Bafake imbiza esitofini, sebeqala ukuthi bagoqozele ,bagoqogoqoze baphendule lokho abakuphekayo.

Indawo yokufundela eyebantwana abesilisa, lapho beqeqetshiswa khona ngemisebenzi yezandla, njalo begqoke okufanele bekugqoke okokuzivikela ukuthi bengazilimazi esikolo.

Abantwana besikolo ababili, owesilisa lowesifazana bagqoke kahle, lamayembe abo amhlophe akhuny'ukuthi awatshiwe. Bayenza kulephuthophu imsebenzi yabo.

Umbalisi ufundisa abantwana ukwakha ukuthi bebeyazi umsebenzi wezandla loba sebenganga pasi kodwa bebelokokuziphilisa nxa sebekhulile bencede lezimuli zabo

Kuyande ukuthi abantwana abangabafana kube yibo abathakazelela leli isabhujekithi elokubambabamba kulungilungiswa insimbi , bakhanya bethabe kakhulu.

Abantwana bagqoke ama waistcoat izembatho zokuzivikela nxa bengena ekilasini yabo bazoyenza okuhluka hlukeneyo okulombala onjenge qanda.

abantwana basesikolweni abebanga eliphezudlwana isikolo siyabukeka kakhulu silemigwaqo emihle konke kuhlelwe kahle

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu abesilisa badlala umncintiswano wevolibholu ojwayele ukusetshenziswa izandla. Bayabe betshaya ibhola liyeqa umambule.

Leyi ndawo yokuqeqetsha izifundo zesecondary ,abantwana bagqoke kahle ,bagezile base assembly. Bayaxwayisiswa bayatshelwa bayayakhwa.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu babona izifundo zabo nge "projector" umduli ubamhophe kusuka lapho kube le layithi ,ubukhazikhazi obukhombela umduli ukuze kube nje .

Abantwana besikolo abasebangeni eliphezudlwana base bhilidini labo lokufundela ele Science and Technology, bayabambabamba behlolisisa ukuthi lokho abakwenzayo yikho na.

Indawo yokufundela eyakhiwe ngobunono obukhulu abantwana besikolo abanye bahleli phansi abanye bayahambahamba kutshengisa ukuthi yisikhathi lapho abaphumula khona.

Esikolweni esisebangeni eliphezulu lapho umbalisi efundisa ezenombolo. Ibhodi yakhona inhle ilombala owotshani.

Indawo yokufundela esebangeni eliphezulu ilegedi elilombala oluhlaza, kulemota emnyama phakathi kwayo kulabafundi ababhodabhoda kuleyindawo.

Isikolo sonke sithe gwaqa kulelibhilidi elibanzi elikhulu. Balinde ukuthi umphathi lababalisi bakhe bazoba xoxixoxisana labo lababantwana ngohlelo olukhona.

Abantwana besikolo abasebangeni eliphezudlwana baya esikolweni bahamba emigwaqweni emihle okwamagama kulezihlahla lebhakane elitshengisa indawo.

Indawo yokufundela leyi inhle okwamagama njalo iseceleni komgwaqo. Ngemuva kwayo kule irrigation lapho okuhlanyelwa khona, sifuye khona izilimo. Kuyabukeka kakhulu kulalamaluba phakathi

Abantwana besikolo abakafiki, indawo leyi inhle yindlu yabo yokufundela, ilalamalayithi akhanyisayo lanxa izulu lisina, lendawo zokuhlalela zikhanya zinhle okwamagama.

abantwana besikolo abasebangeni eliphezulu baphandle kwebhilidi babuka indalo befundiswa ngendalo izihlahla utshani ku geography lesson

Abantwana besikolo bame baba ludwendwe e assembly point kulaba balisi ababa hanqileyo ukuze benanzelele ababanga umsindo bagqoke kahle bahlohla.

Kusendaweni yokufundela, kulabantwana abanengi abebanga laphezulu bahleli bagqoke izigqoko zokufunda ezitshiyatshiyeneyo.

Umbalisi osengenile ekilasini ubuye lamabhuku athe xa anjengama noveli eceleni kule ephula ezocitsha ibhodi elibhalwe maths.

Isikolo esisebangeni eliphansi abagqoka amayunifomu afana lawesibhakabhaka, abafana begqoka ikhakhi. Balababalisi babo, bayaxwayiswa ngokukhona.

Esikolo bathe ukuzikhipha ukuthi baye kweyinye indawo bayefunda ngetopic ehlukahlukeneyo bephandle. Bagqoke kahle kakhulu, amayembe abo amhlophe.

Lelebhulidi kulapho okutholakala amabhuku okuthi abantwana bebale bekwanise ukuziqeqetshisa ngasezifundweni zabo. Kulemihlobohlobo yamabhuku atshiyetshiyeneyo kulindawo.

Esigqoka umbala wesibhakabhaka sesile "feeding programme" lapho abantwana besikolo bayabe bethola ukudla okunjengesitshwala esimhlophe nke esingela sitshebo esikolo.

abantwna ababuthene ngendlela eqoqekileyo njalo baludwendwe balalele umbalisi wabo e assembly ebachazela ngalokhu afisa ukuthi bekwene besuka lapha

Abantwana bebanga eliphezulu babhala imihloliso inengi labo liyacabanga abanye kukhanya abakuphiweyo abakwazi.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu ele"secondary " baya e"Science Laboratory " bagqoke izigqoko zokungena phakathi, amajazi amhlophe okwengqwaqwane.

Laphakuvulwa ikilasi ngababalisi besikolo labazali, laphayikho okuzabe kuhlala khona izinto eziqakathekileyo ezinjengamaphepha omhloliso.

Abantwana bonke balesisikolo bathe gwaqa kule indawo belinde umphathi lababalisi ukuthi bazo xoxisana labo bahleli ezitulweni.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu elesecondary bathe gwaqa bahlala phansi beludwendwe belalele umbalisikazi wabo ebatshela ngalokhu.

abafana abangabantwana besikolo badlala i volleyball bayeqayeqa kulama team amabili ekudlaleni kwabo

Isikolo lesi sihle okwamagama siyatshengisa ukuthi abantwana baphefumula umoya omuhle ngoba kugcwele izihlahla njalo kulamaluba amahle abantwana bayajabula kulesi sikolo.

Lelibhilidi kuqeqetshela abezempilakahle, abazofundiswa ngokuba ngomongi lokuba ngomongikazi kule indawo. Lokunakekela imithi ukuthi ibanjwa njani.

Izambuzi lesi silalapho okugezelwa khona izandla kanye lesepa, indawo le ngeyokugeza umzimba uphinde uzibuke ukuthi ukweshe idoti yaphela na emzimbeni.

Kusibanga saphezulu sande ukuba lonogada ohlala phandle ekhangela ukuthi ngubani ongenayo lophumayo ukwenzela ukuthi kungatshontshwa kwazakale ukuthi ngubani.

Lapha kuhlala amankazana afunda euniversity, abala ndawo zokuchayela impahla yikho sibona kuchayachayiwe impahla njalo ibhilidi labo abahlala khona liyabukeka.

Abafundi baqeqetshiswa likhiwa befunda izinto ezitshiyeneyo njalo balama desk top abawasebenzisayo ezifundweni zabo, bonke bamkhangele bacocobisile.

Indawo yokuhlala yabantwana abasezingeni eliphezulu eyunivesithi babuya lempahla ezihlukahlukeneyo njalo balala phezu kwemibheda belemiqamelo lengubo zokwembatha.

Kubuthwene kule hlangothi ezitshiyetshiyeneyo omama labo baba abansundu bonke lamakhiwa kulalama khamela ukuzothatha okubukiswayo e Univesithi.

Kulotshani obuluhlaza tshoko lezihlahla ezinde ezitshengisa ukuphila, ukuthi ziyathelelwa lemigwaqo yokuhambela emihle ecacayo njalo.

Indawo yokufundela I tertiary education izitulo zakhona zibutofotofo, zinhle lendawo yakhona iyacaca ukuthi ifundela abantu abaqeqetshileyo.

Lapha okuhlala khona abantwana besikolo se University ibhakane liyatshengisa indawo yakhona kukhanya inhle okwamagama ilezihlahla eziluhlaza Kanye lotshani obuthelelwayo.

Indawo yokufundela. Asebeqeqetshile. Asebelindele ukuthi bayedinga umsebenzi. Indawo le inhle okwamagama. Izitulo zayo. Inhle! Konke lamalayithi akhona.

Iphandle yesikolo saphezulu inhle kakhulu! Kulezihlahla esezilamaluba. Laphansi utshani bakhona, buluhkaza tshoko! Buyakhanya ukuthi buyathelekwa. Inengi labantwana, babuya ngemidududu.

Basemaqenjaneni abantwana besikolo, basendlini yokubalela okuthiwa yi library eyandise ukugcwala amabhuku ahlukahlukeneyo abhalwa ngabantu abatshiyeneyo

Yindawo yokufundela eyakhiwe ngobunono obukhulu! Elamawindi amahle. Lezitulo ezihlezi, ngendlela enhle! Njalo ingaphezulu yayo, imhlophe.

Kuceciswe leli bhilidi okwamagama kuqeqetshiswa abantu abasebangeni eliphezulu kulomfanekiso otshengisa ongaba ngumabona kude osemdulwini balalele lababantu.

Izifundo ezilezinga zithathwa ngabantu abaphezudlwana balalele lo abaqeqetshisayo njalo kulemifanekiso abayibonayo emdulwini bakhangele khonale.

Indlu yokufundela inhle kakhulu njalo iyacwebezela. Ikhanya ilamatayiluzi. Abafundi bahleli, bathule cwaka ngoba kulezifundo eziqhutshwayo ngalesi isikhathi. Bahlezi ezitulweni ezibutofotofo.

Abafundi abasebangeni eliphezulu abase university bagade ibhasi belubhekise esikolo lapho abafunda khona bahleli phakathi ibhasi inhle okwamagama.

Ihofisi elombala omhlophe, ingaphezulu yayo kulapho ababeka khona amafayili. Begcina izinto eziqakathekileyo ngendlela elohlonzi oluphezulu.

Ibhakani elitshengisa izihlahla ukuthi zakhiwa nini. Zisakhwa ngobani ,zinceda ngani .Njalo zenzani lapha esikolo.

Indawo yokufundela abantwana abakafiki ukuthi bezoqeqetsha kusetshenziswa ibhodi emhlophe kuleprojekitha imiduli mihle iyacwebezela phansi laphezulu.

Ibhilidi leli lihle okwamagama liyakhanya ukuthi lakhiwe ngobunono langobuciko obukhulu lilama stephisi njalo likhulu ngokuya phezulu kulezihlahla ezinhle kakhulu ezibukekayo kanye lotshani.

Indlu yokulala esebangeni eliphezulu lapho abantwana besikolo abazoqeqetsha befike befake khona izicathulo zabo. Njalo kutshengiselwa amanzi afakwe esigujaneni. Kutshengiselwa udubo lwamanzi ukuthi lukhona.

Izifundo zebanga eliphezulu kuqeqetshiswa inombolo abantu bahleli bacocobisile balalele obafundisayo.

Kuhlala abaqeqetshi abeyunivesi , bayachaya impahla econhweni njalo lendawo lapho abahlala khona kiyo yizindlu ezinkulu ezigadelwa lamasitephisi.

Leyindawo. yokufundela eyebanga eliphezulu bexoxisana ngalokhu abayabe bekufundile ngalelo langa abafundi

Isikolo esisezingeni eliphezulu lapho kufundwa khona ngezempilakahle, ngezemithi yesikhiwa, lapha abayenza khona amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo.

Endlini yokuqeqetshela kuhle kakhulu kulama white bhodi Kanye lokokwenza ama protectors ngale ekucineni izitulo zabo zibutofotofo ziyakhanya ukuthi asizo leziyana ezisetshenziswa

Ibhakane leli liyatshengisa ukuthi indawo le ngeyokwenzani lapha kuyahlanganwa abantwana besikolo bebe yiziqembu ezihluka hlukeneyo bezofunda lezihlahla ezinhle.

Kusesikolo sokuqeqetsha esemfundo ephezudlwana kakhulu, okufunda khona abantu abadala sebelungiselela ukuthi bayethola imisebenzi leyo abayifundelayo.

Indawo zokugezela izandla nxa abantu bevela esambuzini uyadlula lapha egeza izandla zakhe ukuze ukuthi zihlanzeke ekhipha amagcikwane ahlukehlukeneyo engabe ewathole kule indawo.